martanin jihar barno kan mummunar ambaliyan ruwa jihar barno a arewacin najeriya na fuskan tar matsalo, lin ambaliyan ruwa duk lokacin damina wanda ke Haifar da babbar barazana ga rayuka da dukiyoyi ambaliyan ruwa tana haifar da raunuka gobara da kuma barazana ga lafiyan jama’a musamman ga al umma dake zaune a yan kunan karkara a cikin wannan yanayi gwanatin jihar barno ta dauki matakai daban daban dan rage illolin ambaliyan da kuma samar da agajin gaggawa daga cikin abubuwan da gwamnatin ta shirya sune na farko shirye shiryen agajin gaggawa gina gidaje masu daure wa rage hadarin ambaliyan ruwan ilmantarwa da fadakar da al umma taimako daga kungiyoyin a karshe gwanatin jihar barno tana cigaba da daukan matakai masu karfi domin tabbatar da cewa al umma ta samu dauki cikin lokaci kuma an rage mummunar sakamakon ambaliyan ruwa a yankin koda yake dukda yawan kokarin akwai bukatan himma da hadin guiwa tsakanin gwamnati da al umma domin tabbatar da cewa tana tsaye daga cikin wannan kalubalen da ake fuskan ta

shawarwari kan ciyar da jaariri cikin nono. Ciyar da jaariri da nono yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi kyau na tabbatar da lafiyar jaariri, sannan yana gina dangaantaka mai ƙarɸi tsakanin uwa da jaaririnta, amma yana da muhimmanci a san yanda ake yin haka cikin sauƙi da kuma ciki mafi kyawun matsayi doomin gujewa ciwon baya ko rashin jin daɗi ga uwa da jaaririnta. Ga hanyoyin da ya kamata uwa ta bi don ciyar da jaaririnta da shawarwari, na farko, ɗaukar hanyan tsafta, ɗaukan hanyan tsafta yana da kyau uwa kafin ciyar da jaariri ya kamata uwa ta wanke hannaayenta da kyau doomin kaucewa duk wani yaɗuwar cuta. Na biyu taimakon ɗumi, cikin shan nono yana da kyau uwa ta tabbata da cewa nonon yana cikin yanayi mai ɗumi kuma baaƙon jiki ko ƙafa yana cikin jindaɗi. Na uku sauraron jaariri, idan jaariri yana cikin rashin jindaɗi ko kuma yana iya dakatar da shan nono, ya kamata uwa ta baa shi hutu kafin ya cigaba. Ciyar da jaariri da nono baa wai kawai yana taimakawa wajen gina lafiyar jaariri ba har maa yana ƙarfafa dangantakar uwa da jaaririnta

gabatar da abincin gargajiyan ga abokai ba kawai kan abincin yake tsayawa ba yana yana da alaƙa da murnan al`ada a haɓɓaka zumunta da ƙirƙirar kyakkyawan tunani da za a daɗe ana tuna. na biyu cire abu da suka toshe, idan yaro yana ƙananan shekaru ana iya mayar da hankali kan saua matsayin sa sai a juye shi a cikin wani matsayi da zai fi sauƙi a cire caccakan, amfani amfani da cikin hanyar agaji ta toshewar caccakan, wani mataki mai mahimmanci shi ne amfani da hanyar ilmashi malmudoya wannan hanya ana nu yana nufin taimakawa yaro ta hanyar jansa da sauri a cikin ribar ƙirji wanda zai iya fitar da abubuwa da suka maƙale, na huɗu, kiran taimakon gaggawa, idan babu sauƙi ko kuma matsalar ta ƙa takan tsananta a kira matakin gaggawa kula da yaro bayan hanyan caccaka, bayan nasaran cire abubuwa da suka tushe maƙogoro a kula da lafiyar yaro tabbatar da cewa yana iya numfashi yadda ya kamata, yayin da wannan ilimi na taimakon gaggawa ba zai mayar da gurbin kulawan likita ba yana da mutuƙar mahimmanci kowani iyaye ko wanda ke kula da yara ya sani kuma koyar da shi ake gudanar da aiki sauri da inganci.

Agajin gaggawa na matuƙan caccaka na daga cikin matsalolin lafiya dake farawa loikacin da abu ya toshe hanyoyin nunfashi wanda haka zai iya zama haɗari ga rayuwan mutun wannan na iya farawa yayin cin abinci ko ruwa ko kuma ida mutun ya sanya ƙyalli ko mɛ tsaho a cinkin baki wanda zai iya maƙale wa a maƙogwaro idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba caccakan na iya zanyo mutuwa saboda haka yanda mahimmancin sanin yanda ake kula da mutun in ya yi caccaka a wajajen gaggawa da za a ɗauka lokacin da wannan ya yi caccaka suna da duba alamun caccaka na biyu taimakon gaggawa ga ta hanyan hilma na uku idan mutun ya faɗi ko ya dena nunfashi na biyar kiran taimakon lafiya a ƙarshe yana da mahimmancin kowani mutun ya san yanda ake taimakon wa’enda ya yi caccaka saboda caccaka na’iya zama wani yanayi na gaggawa da zai iya janyo rashin rayuwa infa ba’a ɗauki mataki cikin sauri ba koyan wannan ilimin yana da mahimmanci sosai domin ceto rayukwan mutun saboda gujewan rayukan mutun koma caccaka yana da mahimmancin sosai a kula da shi ko ma duba lafiyan mutun saboda tsara rayukan al’umma

Gurɓacewan ruwa da cututtuka da suka shafi ruwa, abu ne me matuƙar mahinmanci ga rayuwar ɗan Adam, dabbobi da tsirrai se dai yau gurɓacewan ruwa yana ɗaya daga cikin matsalolin dake barazana ga lafiya al’umma. Ana samun gurɓacewan ruwa sakamakon zubar da shara sinadaran masu illa da datti daga masana’antu ko gidaje a cikin koguna da kuna da ruwan gada, wanann yana haddasa cututtuka da dama da ake kira cututtukan da suka shafi ruwa. Daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyan shan ruwa me ɗauke da kwayoyin cutan akwai kwalara, ciwon ciki da gudawa, taifod waɗannan cututtuka yana yaɗuwa ne a wuraren da babu tsafta ba muhalli. Hanyoyin daƙile wannan cututtuka, hanyoyin daƙike waɗannan matsalolin sun haɗa da samar da tsaftattaccen ruwa, tsaftataccen muhalli da ilmantar da jama’a akan muhinmancin wanke hannu da tsafta abinci, hakan kuma dole ne gwamnati da kuma ƙungiyoyi su ɗauka matakai tsaftace ruwa da hanyan zubar da shara a wurare ruwa don, kare lafiyar jama’a idan ba’a ɗauka matakin mangance gurɓataccen ruwa ba ze iya haddasa yawaita cututtuka da rage lafiyar al’umma. Saboda haka ya zama dole a haɗa gwiwa don tabbatar da tsaftan ruwa domin kiyaye lafiya da jin daɗin rayuwa da al’umma gabaɗaya kuma ruwa yana da mahinmanci sosai ga lafiyar rayuwar ɗan Adam.

yadda ake magance rauni na ƙona na farko sauƙaƙa zafin a wanke zafin ƙonan a wanke wurin da ruwa mai sanyi amma ba mai tsananin sanyi ba na mintina goma zuwa ashirin ɗan rage zafin guje yin amfani da abubuwa marasa da cewa kar a shafa man zaitun man shanu kowane abu makamancin haka don a gurin ƙonan wannan zai iya rufe gurin da ƙonewa kuma iska ba zai iya shiga ba na uku a shafa magani mai sauƙi a shafa ƙananan adadin man shafawa mai hana ƙwayoyin cuta wato antibiotics ointment in akwai na huɗu rufe gurin da ƙona a rufe gurin da bandeji mai tsafta kuma mai laushi na biyar sauƙaƙa ciwon idan akwai zafi mai tsanani za a iya ɗaukar magani a rage ko kuma a sha paracetamol ko ibrofena na shida kula da tsafta a tabbata a na tsaftace gurin kullum idan ana canja bandeji don hana kamuwa da wata cutan na bakwai neman taimakon likita idar ƙona ta yi tsanani ko kuma ta na da girma sosai lallai a garzaya zuwa asibiti don neman taimako ƙarin kulawa idan konar ta fara kusa da ido fuska hannu ko alaura ko kuma ta shafi yaro ko tsofaffi a tabbata a nemi kulawar likita nan da nan

Ciwo na ƙasussuwa, kasussuwa na iya karyewa ko kuma yin rauni sakamakon haɗari ko wani abu mai ƙarfi, wannan na iya faruwa lokacin da mutum ya faɗi ya buga jiki ko kuma a lokacin da aka samu wani mummunan hatsari a cikin wananan yanayi ciwon kasussuwa yana haifar da wasu alamu da musamman za su iya bayyana. Alamomi da mutum zai iya gane ko ƙasussuwansa sun karye sun haɗa da ciwon jiki, mutum zai ji ciwo sosai a inda ƙasussuwa ta karye ko ta samu rauni, tashin jiki a wasu lokuta ana samun kumburi ko tashin jiki a wurin da ƙasussuwa ta karye, raunin ko karayar ƙasussuwa idan aka kalla wurin da ƙasussuwa ta karye yana yuwuwa ka ga rauni ko ka ga wata karaya a fili. Rashin iya motsa jiki a lokacin da a ka ji rauni, ba za ka iya motsa jikinka sosai ba canjin launin fata gurin da ƙasusuwa ta karye yana iya canja launi daga ja zuwa shuɗi ko ruwan zinariya wanda ke nuni da gurɓacewar jinni, zazzabi da jin sanyi wasu lokuta, zazzabi na iya bayyana saboda raunin ƙasusuwa ko kuma samun ƙaruwa da kwayoyin cuta, idan mutum ya fuskanci irin wannan ciwo yana da muhimmanci a gaggauta tuntuɓan likita domin samun kulawa da jinya. A lokuta da dama ana buƙatan amfani da kayan doka kamar goge-goge ko sauraron gyara dan taimakawa wajen warkar da karayar ƙasussuwar, haka kuma jinkiri wajen samun jinya na iya haifar da matsaloli masu tsanani dan haka yana da mahimmanci a ɗauki matakin gaggawa.

Cikakken binciken lafiya, cikakken binciken lafiya ana maganan cikakken binciken lafiya ana magana gwajin gwajin lafiyar mutum. Na ɓangaren ko’ina da ko’ina. A asibiti ne kawai in mutum yana zuwa zai gano lafiyarsa da rashin lafiyarsa. In mutum ya je wannan cikakken binciken lafiya, ya haɗa da gwajin ciwon siga, ciwon asima duk cuta dai da ake gada duka, duk za a yi wannan binciken a gano kana da shi ko ba ka da shi. Su kansa duka dai za a duba a gano ko mutum yana da shi ko bai da shi. To ta hanyan wannan gwajin ne kaɗai zai iya tabbatar mana da mutum yana da lafiya ko ba shi da lafiya. Idan mutum zai je wannan cikakken binciken lafiya ba a buƙatar mutum ya ci abinci. Ana san mutum da shi da abinci ya ba da kaman awa goma, kafin ya je a mai wannan gwajin, in za a gwada fitsarin shi kashin shi, bayan garin shi da kuma jinnin shi, nan za a gwada komai da komai. Har in mutum ya je wannan cikakken binciken lafiya, in aka gwada duka ba a samu ba to mutum ya warware. Ana so aƙalla so ɗaya shekara yay i wannan cikakken binciken lafiya don gano matsalolin da wuri, in har an gano matsalolin da wuri, to maganin shi ba zai ba da wuya ba. Amma in rashin lafiyan ya ci mutum sosai zai iya kawo har da rasa rayuwan mutum. Saboda haka cikakken binciken lafiya yana da mutuƙar kyau sosai, amma mace mai ciki da mace mai al’ada ba a buƙatan su je wannan har sai sun haihu, ita kuma mace mai al’ada har sai ta gama al’adanta za ta je, domin ta je a gwada ta a gano mene matsalanta. Yana da matuƙar kyau mutum yai wannan cikakken binciken lafiya, domin kowa lafiya tai ma daɗi baya ga mai ita.

Duban lafiya muhimmin gwaje gwaje, da tsaftacewa da ya kamata a sani. Na farko duba jinin jiki, da ciwon siga auna matsalan number jini don gano ko akwai matsala da haihuwar jini. Yin gwajin siga na jini don gano alamun ciwon sigan. Na biyu duba ciwon ciki da hanta. Wannan gwajin yana taimakawa wajan gano ko akwai ƙaruwan sinadarin fisi a cikin jiki wanda zai iya haifar da matsala zuciya ko bugun jini. Na uku gwajin kansa. Mata gwajin mararanga don gano cutar sankarau ta nono wanda maza kuma gwajin sankaran ta prostrate. Duka gwajin sankaran duka da maza da mata yakamata suyi gwajin sankaran ta hanji. Gwajin garkuwan jiki ma’ana hiv aids. Ana ba da shawarar gwajin sankaran jiki don gano cutar kanjamau, ko kuma ciwon siga don gano matsalan hanta. Na biyar duba idanu ko haƙori, yin duban ganin don gano matsalolin idanu, kaman ciwon ido ko rashin gani, yin duban haƙori don kauce wa haƙori da danko. Na shida gwajin jinin jiki. Wannan gwajin yana taimakawa wajan gano matsaloli kaman rashin karfin jiki, kamuwa da cutar ko matsalolin ƙwayoyin jini. Na bakwai gwaje gwajen hanyoyin numfashi, idan kana fama da tari mai tsawo ko matsalolin numfashi, yin gwajin hunhun na iya taimakawa. Na takwas gwajin lafiyar jiki na gaba ɗaya. Yin duban gaba ɗaya don tabbatar da cewa babu wata matsala mai ɓoyewa a cikin jikin ka. Shawara yin magana da likita don sanin wane ne ya kamata mutum yayi gwajegwajen, ko kuma a tambayi likita saboda dangane da shekarun tarihi na rashin lafiya, na yanayin ya zo. Kulawa da lafiya itace jigo rayuwa mai kyau.

Rigakafin cutar karyaˋ garkuwan jikiˋ. Rigakafin cutan karyaˋ garkuwan jikiˋ yanaˋ da mahimmanciˋ don kareˋ kai da sauran al’umma dagaˋ kamuwaˋ da wannan cutaˋ mai karyaˋ garkuwan jikiˋ. Ga wasuˋ hanyoyin da za a iya bi don hanaˋ yaduwan cutan karyaˋ garkuwaˋ jikiˋ. Na farkoˋ yin amfaˋ da condom, yin amfaniˋ da condom alokacin jima’i yanaˋ taimakawaˋ wajen kareˋ mutum don kamuwaˋ da cutan karyaˋ garkuwan jikiˋ, da sauran cututukaˋ da ake daukaˋ ta hanyar jima’i. Na biyuˋ gujewaˋ amfaniˋ da alluraˋ dayaˋ, idan ana amfaniˋ da alluraˋ domin maganiˋ ko shan muyagun kwayoyiˋ, ya zamaˋ wajibiˋ a tabbata kowaˋ ce alluraˋ sabuwaˋ ce kumaˋ mai tsafta ce. Na uku jarrabawaˋ da sanin matsayinkaˋ, yin gwajin cutar karyaˋ garkuwan jikiˋ yanaˋ taimakawaˋ wajen sanin matsayin mutum domin daukan matakin kariyaˋ ko neman maganiˋ akan lokaciˋ. Na huɗuˋ gujewaˋ jima’i ba tareˋ da tsaroˋ baˋ, yin jima’i da mutum dayaˋ kawai ko yin amfaniˋ da kondam idan akwai masuˋ abokan huldaˋ da yawaˋ yanaˋ rageˋ haɗarin kamuwaˋ da cutan jikin. Na biyar amfaniˋ da magungunan rigakafiˋ watoˋ firiˋ ispojoˋ fulorafiˋfiref kenen. Na shidaˋ ilmantar da al’umma, ilmantaˋ da al’umma gameˋ da hanyoyin yaɗuwan cutaˋ mai karyaˋ garkuwan jikiˋ, kulawaˋ da jinyaˋ ga masuˋ daukeˋ daˋ ciwon garkuwan jikiˋ, yin amfaniˋ da magungunaˋ zai taimakaˋ wajen rageˋ yawan yaduwan cutan a jikin, hakan zai rageˋ yiwuwan yaɗuwaˋ ga wasuˋ.

Kariya daga kamuwa daga cutar ƙanjamau Mene ne cutar ƙanjamau? In ana maganar cutar ƙanjamau cuta ce wadda take da matuƙar illa akan mutum, ɗa namiji da ɗa na mace. Ya na da kyau musan menene cutar domin mu kai yi kariya gare ta. In ana maganar cutar ƙanjamau, cutar ƙanjamau, cuta ce wacce ake kamuwa yayin jima'i ko amfani da allura, abu mai tsini ko kuma wani abu da zai iya shiga cikin jinin mutum. Ta ya ake kamuwa da wannan cutar? Idan mutum yayi jima'i da wanda ya ke da wannan cutar ba tare da wani kariya ba to musam zai iya samun wannan cutar ƙanjamau ɗin. Ya na da matuƙar muhimmanci mutum da yayi amfani da kariya kafin yayi jima'i. Ya na da kyau kuma idan mutum yayi amfani da reza, allura, ko wani abu mai tsini da zai iya shiga jinin mutum ka da mutum ya kuskura yayi amfani da ita ya tabbata in zai amfani da allura ko wani abu mai tsini ya tabbata sabo ce kar ya ɗauka a akan wani ko wani mutum don zai iya kamuwa da wannan cutar ta ƙanjamau ɗin. Ta ya za ka san mutum ya na da wannan cutar ƙanjamau ɗin? Cutar ƙanjamau ba'a iya ganeta ta fuska ko kuma ta jikin mutum. Abu mafi kyau da ya kamata mutum yayi shi ne ya nemi kariya. Ka nemi kariya sosai daga wajen likita. Idan kayi jima'i ko kayi tarayya da wanda ya ke da wannan cutar ƙanjamau ɗin. Ya na da matuƙar muhimmanci mutum yaje a duba shi, a san lafiyar shi. Ta yaya mutum zai san ya na da wannan cutar ko ba ya da shi? Ta hanyan gwaje-gwaje idan mutum ya je asibiti ya ga likita aka tabbata an auna jinin sa, an tabbata ya na da shi ko be da shi. Idan ya na da shi ya na da kyau mutum yayi amfani da magun-gunan da likitoci suka ba shi. In mutum ya na da wannan akwai allurori da ake amfani da su akwai pre akwai pef pre exposure ɗin ne wanda ake amfani da ita ne allurar da ake ma mutum kenan, kafin mutum ya kamu da shi. Idan mutum kuma ya kamu da wannan cutar ana amfani da pref ne that is pref kenan. To ya na da matuƙar muhimmanci mutum ya nemi wannan kariyar, domin lafiyar shi, da gujewa wannan cutar ta cutar ƙanjamau. Cutar ƙanjamau ta na iya illata mutum har mutuwar shi idan bai ɗauka mataki ba. Amma idan mutum ya bi dokokin likitoci, ya sha magani yanda aka yi yanda aka umurce shi, to zai samu lafiya fiye da yanda ya kamata kuma zai yi tsawon rai.

Aikin makatan tsaftace ɗaki a otel, idan gobara ta tashi. Gobara hatsari ne daka tashi a kowane lokaci, mutum bai sani ba bai tsammani ba. To me yakamata ma’aikatan tsaftace ɗaki a otel su yi? Idan gobara ta tashi a otel ma’aikatan tsaftace ɗaki, suna da muhimmiyar gudun mawa da yamakamata su taka. Yakamata da zarar ma’aikatan tsaftace ɗakin otel sun ga gobara ya tashi, su ruga a guje su sanar ma manajan otel ɗin. su kuma kira lamban gaggawa, wanda za a taimaka masu na gobara. Kuma su taimakawa baƙi don su sami hanyar fita daga otel ɗin, ba tare da wani abu ya faru da su ba. Su tabbata sun tseratar da baƙin da suke cikin otel ɗin, don fitar ta hanya wanda ya fi kusa da waje. Bayan sun fiyar da su, su nema matemaka wanda za su taya su kasha gobarar na gaggawa. Su tabbata a ɗakin otel ɗin babu wani mutum da ya rage a otel ɗin. saboda kar gobarar ta tashi da shi. In kuma da lokaci, in gobarar ba tai yawa sosai ba, ma’aikatan tsaftace ɗakin otel ɗin, su kukkule duk windo saboda, kar hayaƙin ko kuma wani abun, don gobara tana ƙaruwa ne ta windo. Ma’aikatan tsaftace otel, suna da muhimmiya rawa wajen takawa, bayan sun fitar da ma’ai sun fitar da baƙin da suke cikin otel ɗin, yakamata su ba wa jam’iyan kashe lafiya gudun mawa ta hanyan bayanai yanda gobarar ta tashi in suna da masani. Kada su ɓoye masu komai game da tashin gobaran. Kuma su kulle hanci yayin da suke fitar da mutane daga otel ɗin, saboda kar su shaƙi hayaƙi suma ya illatar dasu. Yakamata ma’aikatan ma’aikatan tsaftace otel, duk yanda zai yuwu su tseratar da waɗanda baƙin da suke cikin otel ɗin, domin ceto rayuka.

yadda cutar covid 19 ke shafar jikin ɗan adam ga hanyoyin nan da yake shafar jikin ɗan adam na farko hanyar shiga cuta a jiki ƙwayar cutar tana shiga jiki ta hanyar hanci baki ko idan mutum ya taɓa ka na biyu shafar tsarin numfashi ƙwayar cutar tana shafan huhu idan ta haddasa ko numfashi na uku shafar tsarin kariyar jiki covid 19 tana tana tayar da martanin tsarin kariyar jiki wanda wani lokacin yana yin ƙarfi fiye da yadda ake buƙata shafar zuciya da jijiyoyi xxx wasu mutane suna iya fuskantar bugun zuciya mai tsauri ko ko ƙarancin jin jiki na biyar shafar ƙwaƙwalwa da jin daɗi wasu mutane suna iya samun ciwon kai rashin jin ɗanɗano ko ƙamshi da gajiya mai tsanani na shida shafar sashin jiki daban daban tana iya lalata hanta ƙoda da wasu gaɓoɓi na bakwai ciwon mai tsawo ne wasu mutane suna ci gaba da fama da alamun ciwon bayan an sallame su sun warke muhimmancin kare kai a riƙa saka takunkumin fuska a yi nesa nesa da mutane a wanke hannu a kai a kai da sabulu da ruwa ko amfani da sanitizer a yi riga kafin covid 19 in akwai dama cutar tana shafar jiki ta hanyoyi daban daban don haka yana da muhimmanci mutane su yi su kula da lafiyarsu da bin ƙa’idoji

Kobid-19 yana da tasiri mai tsanani a guguwa, musamman irin dare ya tsananta yayin cutan dake shafa huhu cikin seh na farko: shigar ƙwayar cutar. idan mutum ya shafi ƙwayar cutar, yana shiga huhu ta hanyan iska, na biyu: da yawaita ƙwayoyin cutan ƙwayar cutar yana fara cikin ƙwayoyin huhu, yana lalata ƙwayoyin dake alhaƙin sarrafa iska. Na uuu: hana iska shiga jini, wannan lallacewan yana iya janyo matsala wajen iska da osigin zuwa cikin jini; na huɗu: ciwon huhu a lokuta da dama kobid-19 na haifar da ciwon huhu. Na biyar: tashin hanƙali a jiki. lokacin da jiki ya gano cutar, yana aikawa ƙwayoyin garkuwan jiki don yaƙar cutar, wannan na iya haifar da kumburi a huhu. Na shida: yinwan huhu ya gaji a lokuta masu tsanani, huhun mutum na iya kasa aiki gabaɗaya. Muhimmin jiniya: don guje waɗannan matsaloli, yana da matuƙar mahimmancin a kiyaye matakan kariya kaman: saka takunkumi, wanke hanu, da samu rigakafin kobid-19. Idan mutum ya fara jin wahalan numfashi ko wani alamomin kobid-19, yana da kyau ya garzaya asibiti don samun kulawan gaggawa

Yadda anti bayatic ke aiki, da kuma inda ake samun su. Anti bayotic magunguna ne da ake samunsu, don kasha kwayoyin cuta da cututtuka. An yi su ne domin kashe cuta, kamar su bacteriya, da su fungus idan aka samu mutum da shi a jiki. Anti bayotic magani ne mai ƙarfi wanda yake taimakawa wajen in mutum bai da lafiya, cuta ta yi ƙarfi, to ana amfani da shi wajen kasha cuta. Yana da kyau mutum ya bi matakin da likita ya ɗara shi idan bai da lafiya wajen shan anti bayotic. Ana sha anti bayotic, idan mutum ya tsinci kanshi a rashi lafiya, ko ba ya jin daɗin jikin shi. Maganin yana da matuƙar muhimmanci da tasirin da lafiyar al’umma. Anti bayotic magani da idan mutum yana da fungus ko bakteriya a jikin shi, ake shan su domin a kasha wannan kwayar cutar. Idan ana shan anti bayotic ɗin yana taimakawa wajen warkar da ciwo. Amma kada a sha wannan anti bayotic ɗin haka kawai ba tare da umurnin likita ba. Yana da kyau mu bi umurnin likita kafin mu sha wannan anti bayotic ɗin. saboda shan shi da yawa zai iya sa samun illa a jikinmu. In za mu sha anti bayotic ɗin, mu tabbata da dokan likita za mu sha wannan don samun lafiyan mu.

Yadda ake tari, tari wata hanya ce wacce jikinmu ke amfani da ita, ta numfashi wajen fitar da iska. Tari na da matuɗar muhimmanci, saboda idan jikin mu ta ji wani abun da ba ta so, za ta fitad da shi ne ta hanyar tari. Tari ana yin ta ne idan mutum ko ƙura ta shiga, ko ƙauri ko wani abu ko gari ya ya barbaɗi mana a jiki. To duk za mi iya fitar da shi ta hantyar tari. Ana yin tari don fitar da cuta ta numfashi, tarin yana da kyau domin yana taimakawa don mu fitar da cuta. Amma akwai tari kal-kala, idan tari ne na ƙura ko na cire abubuwa to wannan muna fitar da cuta ne. amma sai a kula idan tari ta wuce ggona da iri, ya zama a kai a kai, ko kuma tarin tana zuwa mana kodayaushe ne, to wannan ta zama tarin ciwo. Domin akwai tari na asma, akwai tarin fuka da sauran tarirrika. Idan mutum na yawaita tari yakamata ya kulla bakinsa, saboda idan ya fitar da cutan zai iya sa ma na kusa da shi. Yakamata idan mutum zai yi tarin ya kulle han ya kulle bakinsa, da hannunsa ko kuma ya nemi ƙyalle ko wani abu mai tsafta, domin ya kulle saboda kada ya samma wani cutar da ya fitamma. Idan tarin ta yi yawa yakama mu je mu tuntumi likita. aboda tarin za ta iya zama ko tarin fuka, ko asma ko wani ciwo daban. Yakamata mu kula da lafiyarmu sosai.

Yadda ake maganin cutar Sesiilis, cutar sefilis cuta ne wadda take yaɗuwa yayin jima’i. Idan mutum yana jin yana da cuyar, ko kuma yana jin alamar cutar. Yakamata ya tafi asibiti domin ya tabbatar. Don ta zuwa asiniti ne kawai wajen gwaje-gwaje likitoci za su iya tabbatarwa da mutum yana da fefilis ɗin ko ba shi da shi. Idan mutum ya je asibiti aka tabbatar yana da wannan cutar fissalis ɗin. to kada yay i wasa da wannan maganin ya tabbata ya bi dokokin likitoci, ya sha kuma maganin shi yadda aka ba shi, idan ciwon yana matakin karko ko na biyu, allurer fenesilin guda ɗaya kawai ta wadatar. Amma idan mutum yay i wasa ko kuma ya bari har ciwon ta kai matakin ƙarshe, to sai an haɗa da allurai da yawa na fenisilin ɗin kan mutum ya warke. Idan mutum yana da abokin tarayya wato abokin jima’i, yana da kyau idan yana da sesilis ya je, dukkansu su je asibiti domin su sami magani, kada ya ɓoye masu domin su ma su sami lafiya. Idan dukansu suka je asibi, idan likita ya tabbatar su abokin tarayyan shin a jima’I yana da shi. To yana da kyau mutum ya tabbata da shi da abokin jima’insa dukka sun sha magani domin su samu lafiya. Kada su yi wasa da wannan, saboda alluran saboda sesilis ɗin tana haifar da abubuwa da yawa. Hatta bugun zuciya abin yana iya haifarwa. amma har idan mutum ya bi umurnin likita ya sha magani yadda yakamata, ana iya rabuwa da ciwon gaba ɗaya a rayuwan mutum idan mutum ya bi dokokin likita.

yadda abinci mai gina jiki ke taimakawa garkuwan jiki na farko abinci mai cike da sinadarin gina jiki abinci mai ɗauke da sinadari kamar su vitamin a c e da ma’adanai kamar su zinc iron suna ƙarfafa garkuwan jiki shin na biyu shan ‘ya’yan itatuwa kamar su kankana shan ‘ya’yan itatuwa kamar su kankana mangwaro lemun tsami da kayan lambu suna taimakawa kaman su alaiyahu da kabewa na cike da antidioxide da ke taimakawa wajen tsaftace jiki daga gurɓacewan sinadarai abinci mai tamanin protein abinci kaman nama kifi ƙwai da wake suna samar da sinadarai da ke taimakawa wajen gina sabon nama da kuma ƙarfafa tantanin garkuwan jiki ruwan sha da ruwa mai kyau shan ruwa mai kyau da yawa yana taimakawa wajen tsaftace jiki ka gujewa abubbuwa da ke rage ƙarfin garkuwan jiki cin abinci mai maiƙo sikari da yawa da kuma shaye shaye irin su giya da taba cigari na taimakawa wajen tabbatar da cewa garkuwan jiki ta kasance mara ƙarfi ta hanyan cin abinci mai kyau yin tsarin cin abinci mai gina jiki da rage damuwa mutum zai iya taimakawa garkuwan jikinsa wajen yin aiki yadda ya kamata don yaƙi da cututtuka da kuma kula da lafiyar jiki gaba ɗaya

Ga bayanin yadda motsa jikina tsawaita, lokacin da ka yi motsaa jikinka na tsawaita kamar lokacin da kake jan hannu ko ƙafaafu don tsawaitan tsokoki, abin dake faruwa acikin jini kai yana da ban sha’awa soosai. Tsawaita tsokoki yana sanya tsokokinka su ji kamar suna faɗuwa kuma wannan yana taimakawa wajen sassauci da ragewar damuwa. Ga yadda yake canja canjaawa, na farko; tsawaita tsokoki, lokacin da kake jan tsokoki, tsokokinka na cikin suna tsawaita. Na biyu fashiyal da ruwa; a kusa da tsokoki akwai wani nau’in fata mai suna fashiyal, yana taimakaawa wajen sassauta wannan fashiyal don taimakawa tsokoki. Na uku, matsalar damuwa; idan tsokoki suna cikin matsala ko kuma matsuwa, motsaa jiki na tsawaita yana taimakawa wajen rage wannan damuwar. Na huɗu canja neurological; lokacin da ka tsawaita tsokokin jijiyoyin dake aikawa tsokokinka daga ƙwaƙwalwa zuwa tsokoki suna koyi yadda za su sassauta tsokoki da kyau. Na biyar ƙara sassauci; tsawaitawa na tsawon lokaci yana taimakawa wajen ƙara iyawar jikin ka wajen ƙara iyawar jikinka don motsa jiki cikin sauƙi baa tare da jin rauni ba. Sabooda haka motsaa jiki na tsawaita yana canja tsokoki ta hanyar taimakawa wajen sassauci, rage damuwa da inganci yanayin jini dake shiga. Tsokoki, wannan kuma yana da amfaani wajen rage haɗarin rauni da titabatta gaba ɗaya.

Ga yadda ake ɗaura hannu da bandeji a matsayin taimakon gaggawa. Na farko tabbatar da tsaron kai da wanda aka ji wa. Na biyu tsaftace raunin, idan akwai jini ko datti tsaftace wurin da ruwan tsafta ko maganin tsaftace raunin. Na uku shirya bandejin, ka samu bandeji mai tsafta ko tsumo mai tsafta idan bandejin baya nan. Na huɗu matakan ɗaura hannu, sai a bi matakan ɗaura hannu ɗaya bayan ɗaya. Na biyar tabbatar da tsayuwar jinin, ma’ana a duba da aka ɗaure don tabbatar da cewa jinin ya tsaya. Na shida kulaa da lafiyar hannun, ka tambayi wanda aka jiwa ko wanda ya ji hannunsa da kyau ko kuma idan bandejin yayi masa tsananin zafi, idan hannun ya ja soosai ko ya fara kumburi, sai ya daidaita bandejin. Na bakwai neman taimakon likita, idan raunin yayi tsanani ko kuma akwai wani rauni mai zurfii kira likita ko ka tafi cibiyar kiwon lafiya mafi kusa. Abubuwan da za ka kulaa kada ka sanya bandeji akan raunin kai tsaye idan bai da tsafta. gujewa motsa hannun mai rauni don kada raunin ya ƙara tsananta.

yadda za’a bayar da riga kafi baki abubuwan da ake bukata maganin riga kafi ruwan tsafta ko sanitaiza dan tsafta ce hanna ye safan hannu matakai na farko tsaftace hannuwan ka na biyu shirya maganin rigakafin na uku taimakawa ga wanda za’a bawa maganin na hudu bayarda maganin na biyar tabbatar da kammalawa na shida tsaftace kayan aikin muhimman abubuwan da yakamata a lura na farko kada kayi amfani da kayan aikin da bashida tsafta na biyu kabi umurnin likitoci ko ma’aikacin lafiya na uku ka tabbatar maganin da ake bayarwa yana cikin lokacin amfani wato bai yasfaya ba dafatan za’ayi amfani da wannan labarin ta hanya mai tsafta da inganci

Yi yadda za kayi allurar sufoniyos da kanka da amfani da alluran ne ciko. Na farko tsaftace hannu ma’ana wanke hannunka da sabulu da ruwa mai tsafta. Na biyu shirya kayan aiki, ka ɗauko allura mai ciko ka duba alluran don tabbatar babu wani lahani ko iska a cikinta, idan akwai iska sai ka danna don iskan ya fito. Na uku ka zaɓi wurin yin alluran sun kawo wajen da za kai alluran sun haɗa da cinyar ƙafa kusan ciki, hannu kusa ko tsokar gaba. Na huɗu ka tsaftace wurin da za a yi allurar yi amfani da auduga mai tsafta. Na biyar yi allurar idan zaka yi allurar zaka cire murfin kama fatar wurin sai kasa allurar kaso arba’in da biyar zuwa tamanin daidai matsa ƙasar allurar cikin sannu, har duk maganin ya shiga. Na shida cire allurar, cire allura a cikin hankali maidaidaiciya da a tsari. Na bakwai ajiye kayan da aka yi amfani dasu, sanya allurar da akayi amfani da su a akwati mai aminci. Na takwas binciki, duba wurin da akayi allura don tabbatar babu zuban jini mai yawa ko kumburi. Na tara ka tsaftace wurin, in akwai wani ƙaramin zubar jini yi amfani da auduga mai tsafta ka luluɓa wurin. Lura ka tabbatar ka bi umurnin likita ko mai lafiyar kafin yin allurar da kanka. Idan akwai wani abinda baka gane ba ka nemi taimako.

A kowane lokaci, a kowane ƙarni zamu iya faɗawa da rauni ko haɗari a gida. To wane taimakon gaggawa ya kamata mu yi idan wani ya faɗa haɗari, ko rauni, jini na zuba? Ta ya za mu yi mu magance wannan jinin idan mutum ya ji ciwo jini na zuba? Abu na farko da ya kamata ya yi kan ya taɓa mai ciwon, ya kamata ya tsaftace hannun shi wato ma'ana ya wanke hannun shi da soso da sabulu da ruwa mai tsafta. Kada ya taɓa mai ciwon sai ya nema safar hannu domin idan shi yana da ciwon buɗa a buɗe wancan jini na zuba za su iya samun cuta ta wannan, shi ya sa safar hannu ta na da matuƙar muhimmanci. Bayan ka sa safar hannu, abun da ya kamata ka yi shi ne ka duba ciwon raunin da ya ji shin raunin akwai wani allura, zare, tsintsiya, ko ƙasa a cikin raunin, idan akwai ya kamata ka cire kafin ka fara tsaida jinin. Bayan ka cire sai ka wanke wajan ka tsaftace wajan da ruwa mai kyau sai ka nema audigan ka, ka sa a wajan domin tsaftace kar jini yai ta zuba don ba a son mara lafiya jini ya dinga kurara masa. Bayan ka yi wannan sai ka ɗaure bandejinka ka nema flasta da audiga da bandeji sai ka ɗaure bandejin. Bayan ka ɗaure bandejin nan a kullum ana buƙatan mutum ya dinga canza ma mara lafiya bandeji sau biyar a rana kada ka bari bandeji sai ya yi datti ya canja kala. Ka tabbata kana canza mai a kullum sau ɗaya, in ka zo canza mai ka lura shin fatan inda ya ji raunin ya fara samun sauki, wato ma'ana fatan shi ya fara bushewa da wani cigaban, ko kuma fatan wani ruwa mai wari mai doyi ya fara fitowa ko kuma fatan ya fara kumburi, ja, ko sauyin fatan ya fara canjawa. To idan akwai haka, ya kamata ka tafi asibiti da shi domin a nema mai lafiya a wajan likita.

yadda za ka koya ma yaranka yadda za ka koya ma yaranka bayani don taimako na gaggawa ya tashi na farko yi bayani a sauƙaƙe ka bayyana wa yara cewa gaggawa tana nufin abunda ake buƙata taimako na biyu koyar da lamban gaggawa ka tabbata sun san lamba gaggawa kamar one one two ko lamba asibiti mafi kusa na uku yi aikin kwaikwayo ka yi kwaikwayin abunda za su yi idan akwai gobara misali ka koya masu cewa akwai gobara mutum yaji rauni na huɗu ƙarfafa amfani da kalman taimako ka koya masu cewa idan sun ji buƙatan taimako su yi ihu taimako taimako na biyar koyar da tsayawa a gurin lafiya ka nuna masu cewa ya kamata su tsaya a wajen lafiya na shida nuna muhimmanci kada su ruƙa yin tsoro kada ka faɗa masu cewa su tsorata kuma su maida hankali kuma su yi abun da aka koya masu na bakwai tattauna wa wa za su zaɓa wajen aminci ka gaya masu ne su nemi manya da suka aminta da su idan suna cikin matsala misali na koyarwa ka tambaye su me za ka yi idan kana ganin gobara amsa sai su amsa maka zan kira one one two kuma zan fita daga gidan

Yadda ake magance ciwon sanyi, ciwon sanyi yana daga ciki cututtuka dake addabar mutane. Musamman a lokacin damina ko lkacin sanyi in ana sanyi. To wannan ciwon wannan ciwon tana haddasa, rsahin jin daɗi, wato mutm ya dinga jin tari, hanci ya toshe, da kuma majina, ciwon kai da yawan gajiya. Akwai hanyoyin da za a bi domin rage raɗaɗin wannan ciwon da kuma a warke cikin sauƙi. Hanyoyin da yakamata a bi, na farko, in ana sanyi yakamata mutum ya rage shan ƙanƙara, ya dinga shan ruwa mai zafi ko ɗan ɗumi dai ko ba tafashassheba mai ɗan ɗumi dai. Hutawa da bacci, in mutum na samu ishassen hutu da bacci, bay a irin hulɗa ɗin nan a cikin sanyi, to jikin sa zai sami kulawa sosai. Amfani da makungunan dargajiya, wani lokacin akwai magunguna na gargajiya kamar irin su, mutum ya dinga amfani da su tafarnuwa haka, zuma da ruwa ɗumi, wanda ake haɗawa da citta ko kanumfari domin rage alamomin ciwon sanyi. Shan ruwa da yawa yana taimakawa ma, wajen kiyaye jiki daga bushewa, saboda jikinmutane suna bushewa lokacin sanyi. Da kuma hana hanji ya toshe, wurin hancin mutum na toshewa lokacin sanyi. Wanke hanu a kai a kai domin gujewa yaɗuwa cutar yana da kyau sosai a wanke shi da sabulu, musamman bayan an yi atishawa ko tari. Ciwon sanyi ba ciwo ba ne irin mai tsananin nan, amma yana hana mutum jin daɗin rayuwa ba z aka ji daɗin abubuwan da ka ke yi ba. Ta hanyan amfani abubuwa na gida da kiyaye tsafta, ana iya rage raɗaɗin cutar da kuma da kuma warkewa ana warkewa cikin sauƙi.

Yadda ake taimakon gaggawa idan mutum ya yanke, ko kuma ya samu karcewar fata. Mutum na zaune bai shirya ba a kowane ne lokaci zai iya samun haɗari. To mene ne yakamata ya yi idan mutum ya samu yankewa, ko karcewar fata, me ake buƙatar ka mai? Abu na farko shi ne ka tsaftace hannunka, tsafta yna da matuƙar muhimmanci, ka wanke hannunka da sabulu da ruwa mai tsafta. Idan kuma akwai safan hannu sai ka sa a hannunka. Saboda kai ma kar ka kamu da wani cutan, saboda da jinni na zuba. Bayan ka tsaftace hannunka da soso da sbulu, to yana da kyau ka danna inda cutan, inda ciwon yake inda jinin yake zuba, ka tabbata ka tsai da jinin nan, amma kan ka tsai da jinin ka tabbata babu wani abu da yake cikin ciwon. Kaman ko ƙarfe ko wani abu mai tsini ko allura saboda in akwai abun zai ƙarawa ciwon ciwo. Yana da kyau mutum ta tsaftace hannun shi kuma ya sa bandeji mai kyau, idan mutum ya sa bandejin nan bayan kwana ɗaya ana buƙatar mtum ya dinga canza bandejin kwana ɗaya, ba a buƙatan bandeji ta y i datti sosai da fulasta ɗin. In in mutum ya dinga lura cewa wajen tana kuburi ko kuma ta ja, ko kuma tana canza wani kala, idan har mutum ya tabbata wajen ba a samun cigaba a abin da to yakamata mutum ya je ya nema wa mara lafiaya lafiya. Kar ya bar mara lafiya a gida idan hannun na kumburi ko ta yi ja ko fatan ta fara sauyawa ko kuma wani ruwa mai wari ya fara fitowa a jikin mutum. Yakamata mu dinga kula da wannan, in muka kula da wannan shikenan, in kuma an samu cigaba to mutumin ya sami lafiya.

Ukulu wata mafaka ce, wadda take cewa rayuwar al’umma. Ukulu an yi ta ne domin ta ceto rayuwar al’umma, dubban jama’a wa’yansu ba su da gida, ba su da muhalli ba su da mafaka, a lokacin hunturu ko sanyi mutane da dama suna rasa rayukansu. An yi wnnan ukulun ne domin ta ceto rayuwar al’umma da asaran rai da ake yi a ƙasashen ƙatare. Wannan ukulu ta an yi ta ne da abu mai ɗumi ne, idan mutim ya shiga tana ɗumama mai jiki. In mutum yana jin sanyi in ya shige ta, zai sami sauƙi da waraka, an yi ta da abu mai ɗumi ne kuma ba a yi ta don ta cutar da mutane ba an yi ta ne domin kariyar mutane. Mutane suna jin daɗin wannan ukulun, domin da yaw aba su da mafaka, ba su da inda za su je su fake, amma da wannan ukulun ta ceto rayukan mutane sosai. Ukulun nan ba sai da wutan lantarki ba. Ba ta amfani da na’ura ko kuma wani wutan lantarki haka kawai mutum zai shiga, ya y i kwanciyanshi hankalin shi a kwance. Ukulu tai ta taimakawa mutane sosai, kuma ba ta da wuyan amfani, za ka iya ɗaukanta daga wani waje zuwa wani waje, ba Kaman gida ba ne yanda yake sai ka diddiga ba a ɗaukan sa daga wani waje zuwa wani waje, amma wannan ukulu za a ɗauka daga wani waje zuwa wani waje. Domin ceto rayukan al’umma, tana taimakawa mutane sosai wajen ceto rayukan, rayuka kuma al’umma suna amfana da ita sosai domin sanyi dake shigan su yana kawo masu cuta da cutarwa sosai don kar su rasa rayukan su.

Binciken lafiya a gida, Binciken lafiya a gida hanya ce da ake amfani da ita, don tantance lafiyar mutum ba tare da mutum ya sha wuyar zuwa asaibi ba, yana zaune a gidan shi likita zai zo ya duba shi. Wannan tsari yana baiwa marasa lafiya damar samun kulawa, daga likitoci, ko jami’an lafiya a gidajensu. Wanan sabis yana da matuƙar amfani, musamman ga tsafaffi wa’aynda suka tsufa soasi, masu fama da cututtuka na dindindin, da kuma waɗanda suke da matsalar motsi, waɗanda ba sa iya motsawa ko kuma waɗanda jikinsu ya shaye. Binciken lafiya a gida wata hanya ce da likitoci ko sauran jami’an lafiya, ke zuwa har gidan marasa lafiya domin tantance lafuyarsu, su duba lafiyarsu. A yayin binciken za su iya dubo abubuwa kamarmatsayin lafiya da tarihin cututtuka, matsayin jinni ko mutum na da bugun zuciya da sauran alamu na lafiya. Abincin da mai jiki zai ci, da abubuwa, yuwuwar samun cuta a nan gaba da kuma rigafi. Wannan hanya tana taimakawa sosai wajen gano matsalolin lafiya da wuri, tare da shawarwari kan inganta hanyoyin kiwon lafiya. Yana da muhimmanci sosai yin binciken lafiya a gida, dan yana sauƙaƙa samun kula da lafiaya. Binciken lafiya a gida yana rage wahalar tafiya zuwa asibiti, musamman ga tsofaffi da kuma naƙasassu, yana kuma ana iya gano matsaloli da wuri. Ta hanyar ta hanyar likitoci na gano matsaloli da wuri, tun kafin sui tsanani wanda yake taimakawa wajen, hana yawaitan rashin lafiya. Yana inganta marasa lafiya. A lokacin da ake bince a kai a kai ana bai wa mara sa lafiya shawarwari kamar abincin da zai ci ya motsa jiki, ya sha magani da sauransu, yana kuma rage cunkoson zuwa asibiti, ga mutum ya rage cunkosao za a zo har gida a duba shi. Yana ƙarfafa hulɗa tsakanin shi da likitan. Idan mutum ya saba da likita zai gaya masa duk wata matsala da ke damun shi. Binciken lafiya a gida wata muhimmiyan hanya ce dake inganta lafiyar mutane, musamman ga wanda ke da ƙalubalen zuwa asibiti, idan ana ƙafafa wannan tsarin ta hanyar samar da jami’an lafiya da kayan aiki, yana taimakawa matuƙa da yawaitar cutattuka da inganta kiwon lafiya al’uuma.

Koya game da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cutar ƙanjamau. In ana maganar cutar ƙanjamau cuta ce da ke raunana garkuwan jiki. Yana da matuƙar muhmmanci a san hanyoyin da za a bi a kare kai aga kamuwa daga cutar ƙanjamau domin kiyaye lafiya. Hanyan da yakama abi shi ne a nisanci jima’i ba tare da kariya ba. Hanyar da aka fi sani wanda cutar ke yaɗuwa, it ace ta hanyar jima’i, da mutumin da ke ɗauke da shi ba tare da kariya ba. Mutum yana da kyau yay i amfani da kororon robs, don yana rage yiyuwar kamuwa da cutar sosai. Haka kuma nisantan jima’i da mutanen da a san matsayinsu ba, na daga cikin hanyoyin kariya. Gujewa amfani da allura ɗaya. Wasu mutanen suna iya kamuwa da cutar ƙanjamau ta hanyar amfani da allura ɗaya ko abu mai tsini ko abun da zai shiga jininsu. Yana da matuƙar muhimmanci a tabata cewa allura ko kayan tiyata da ake amfani da su, sabbi ne ko kuma an tsaftace su sosai. Gwajin lafiya a kai a kai, yin gwajin ƙanjamau na taimakawa mutum ya san matsayinsa da wuri. Idan aka gano mutun na ɗauke da cutar tun da wuri, zai sami magunguna da shawarwari masu taimaka masa wajen haɗarin kamuwa daga cutar masu tsanani. Ga wand aba su da cutar kuma yana taimaka masu, su cigaba da ɗaukar matakan kariya. Akwai magungunan da ake amfani da su kamar firef daf fef, firef shi ne maganin da ake amfani da shi lokacin da mutum ya samu, fef kuma lokacin da kafin mutun ya samu kenan. Yana da kyau a dinga ilimantar da mutane a kan cutan ƙanjamau ɗin. idan jama'a sun san cikakken bayani a kan cutan yana taimakawa wurin cin zarafin masu ɗauke da cutan, dakuma ƙarfafama mutane su su san kariyan da za su yi. Kare kai daga cutar ƙanjamau yana buƙatar sani, da bin duk hanyoyin da suka dace. Yana da muhimmanci a dinga amfani da kariya yayin yin joma’I wato kororon roba. Gujewa kayan allura da ake yi aki a kai yana da kyau da kuma yin gwaji akai akai shi mayana da kyau da kuma yin gwaji akai akai shi ma yana da kyau

Yadda ake amsa idan hanci ya fara zuban jini. Na farko ka zauna lafiya, ka da ka kwanta doomin kada jini ya gudu zuwa maƙogwaro. Na biyu kafa kaffafa kanka a gaba, juya kanka a gaba kaɗan ka guje kallon sama doomin kada jini ya shiga cikin maƙogwaro. Na uku tsaida jini, yi amafani da yatsu biyu ka ɗan matsa hancinka a ƙasa, matsa hancin na tsawon mintuna goma zuwa sha-biyar. Yi amfaani da sanyi, idan yana yiwuwa a sanya dusan ƙanƙara ko zanne mai sanyi a gefen hancin ko kan goshi doomin rage gudun jini. Na biyar kar ka bari jini ya daina, bayan jini ya daina kar ka yi ƙooƙarin hura hancin ko ka mootsa soosai acikin awa guda, wannan naa iya haifar da sake zubar jini. Na shida nemi taimakon likita idan, na farko jini bai tsaya ba bayan mintuna ashirin, idan kana da matsalar hawan jini idan kaga jinin ya ji yawa soosai, a guji saka wani abu acikin hancin doomin kada jinin ya ƙara.

Koyan hanyan farko na agaji da matakan gaggawa, idan wuta ta kama a gida. Wuta na daga cikin manayan haɗarurra da ke iya faruwa a gida, wanda mutum bai shirya ba kawai za ta iya kamuwa kowane lokaci a kowane yanayi mutum yake. Wanda zai iya haddasa asaran rayuka da dukiya. Saboda haka yana da matuƙar mahimmanci a san matakan farko na agaji, da yadda mutum zai kare kanshi da iyali idan gobara ta tasahi. Hanyoyin da mum yakamata ya bi dan kare kai daga gobara, idan gobara ta tashi a gida. shi ne guje amfani da wuta a wuraren da bai dace ba. A tabbata cewa ana amfani da tukwane masu kyau da kuma tabbatawa da cewa wutan bai wuce gona da iri ba, kar a banka ma wuta. Dakatar da nau’ukan lantarki idan ba a buƙata, idan ba buƙata bai kamata a bar wutan lantarki ba, ko kuma idan za a yi tafiya a bar wutan lantarki ba a kunne. Ajiye kayayyaki mai da iska, sa shi cikin tsafta, idan mutum na ji warin hayaƙin gas ko wani ko kuma yana tunain gas zai iya ɓullo masa, yakamata ya yi amfani da shi. Matakan gaggawa idan gobara ta tashi, idan gobara ta tashi a gida ka nutsu kada ka ruɗe. Abu na farko da yakamata ka yi shi ne ka kwantar da hankalinka don samun damar fita daga gidan cikin tsari. Ka kuma lamban gaggawa saboda a taimaka maka a zo a kasha wutan. Ka guji shaƙar hayaƙin dan haƙin zai iya illatar da kai, a kuma ka yi amfani da tufafi domin rufe hancinka da baki dan zai iya balagan da kai ka faɗi. A yi amfani da tufafi domin ka rife hanci, ka fita kuma daga gidan da sauri. A yi amfani da tufafi domin ka rife hanci, ka fita kuma daga gidan da sauri. An kuma matakan farko na agaji wanda wuta ta kama, idan wanda wutar ta kama shi a gida. Yakamata ka ƙarfafa ma wanda ya sami rauni gwuiwa. Idan mutum ya sami rauni ko ya kamu da gobara a kwantar da shi kuma a kwantar asa da hankali. Yakamata a kwantar da wutan da wura ko ƙyalle, kada a yanken bakin jiki da kayanwuta ta kama. Kowane yana buƙatan sanin matakan gaggawa idan gobara ta tashi, saboda asaran rayuka da dukiyoyi.

Maleriya makashin yara, maleriya cuta ce mai haɗari, wacce ke haddasa mutuwan dubban yara a kowace shekara, musamman ma a nahiyar afrika. Wannan cutan na yaɗuwa ne ta hanyar cizon sauro, musamman, yara yan ƙasan da, yan ƙasa da shekara biyar su ne suka fi fuskan wannna haɗari cutan, saboda garkuwan jikinsu beya ƙarfi sosai ba. Ya ake kama maleriya? Sauron na ɗauka da cuta ne maleriya daga jinin mutum daya kamu da cutar, idan sauron ya ciji wani lafiyayyen mutum sai ya sanya masa waɗannna ƙwayoyin cutan, wanda ke shifar jinin sa, daga nan cutan na yaɗuwa cikin jini. Yana haddasa zazzaɓi, ciwon jiki, gajiya da kuma wasu mummunan alomomi, idan ba’a magani da wuri ba, hatta rayuwar yara ana iya rasawa. Yana sa, yana iya kashe yara, yana basu rashin lafiya mai tsanani, rashin ci gaba a jiki da ƙwaƙwalwa, harta ƙwaƙwalwa yana iya shafa ,maleriyan. Hanyoyin da ya kamata mutum ya kare kansa daga cizon maleriya: Shi ne yema yaranshi amfani da gidan sauro, mutum ya tabbata yana barci a cikin gidan sauro mai ɗauke da maganin kashe sauro, na rage haɗarin kamuwa da cutan. Kuma mutum ya fesa maganin kashe sauro, yin amfani da magungunan feshewa a cikin gida da waje don rage yawan sauro. Kuma mutum ya gujewa cizon sauron, kada mutum ya zauna a wajen kwata ko kuma wannan da dare, saboda kar cizon ya dame shi. yasha kuma maganin rigakafi, a wasu ƙasashen ana bada magungunan rigakafi. Maleriya na ɗaya daga cikin cututukan masu kısa a duniya, musamman ga ƙananan yara a afrika, sai an daƙile wannan matsalan ta amfani da rigakafi da kuma magancewa da wuri, ƙannan yara su samu lafiya.

A Najeriya malariya cuta ce da ke addaban mutane kaso sittin cikin ɗari na fama da wannan cutar ta malariya. Yana iya haddasa rashin rayukan mutane. Ta ya zamu magance wannan cutan da ke addaban mu? Ya kamata mu nema gidan sauro, domin kare lafiyar mu daga wannan cutan, ko maganin feshi, kuma mu tabbata muna tsaftace muhallin mu, da inda yake kusa da mu, kuma idan akwai datti ko wani ruwan datti da yake kwarara, ya kamata mu tsaftace shi domin duk inda datti da ruwan datti suke wajan sauro suke taruwa. Ya kamata mu sha magani idan ba mu da lafiyar malariya mu je asibiti a tuntuɓe mu a ga yanayin lafiyar mu. Malariya tana damun yara ne sosai a ƙasashen Afurika da Najeriya. Bincike na nuna cewa yara ƙasa da shekara biyar da suke fama da ciwon suna iya rasa rayukan su domin jinin su bai yi ƙarfi ba, jikinsu bai yi ƙarfi ba yana iya kashe su, da mata masu juna biyu yana da kyau mu kare kan mu daga wannan cutan domin lafiyar mu. Ga masu ciki yana illatar da yaran da suke da juna biyu tun kafin su haihu. Shi yasa wa’insu yaran in an haife su suna zuwa da matsala, hatta zubar da ciki yana iya yi ko ya kashe yaran a cikin ciki, don haka ya kamata mu bi duk dokoki saboda mu tsiratar da lafiyar mu daga wannan cutar ta malariya.

Muhimmancin wayar da kan jama’a akan lafiyar hankali. lafiyar hankali na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan dake tasirin ga rayuwar mutum, amma abin takaici mutaane da dama baa sa kulaa da wannan ɓangaren na lafiya. Acikin al’umma ana ɗaukar matsalar lafiyar hankali a matsayin abin kunya ko al’amari mara muhimmanci wanda hakan ke sa mutaane da yawa ke ɓoye damuwarsu maimakon neman taimako. Lafiyar hankali tana shafar yadda mutum yake tunaani, jindaɗi da hulɗaa da mutaane. Matsalolin da suka shafa lafiyar hankali sun haɗa da damuwa, tsoro, ɓacin rai da sauran cututtuka masu alaƙa. Rashin kulaa da waɗannan matsaloli naa iya sanadiyyar tasirin mummuna akan raayuwar mutum, iyalinsa da ma al’mma baki ɗaya. Wayar da kan jama’a kan lafiyar hankali yana da muhimmanci doomin kawar da jahilci da ɗabii’u dake hana mutaane neman taimako, ya kamata a ƙarfafa wa mutaane gwiwa su nemi shawara daga ƙwararrun likitoci, gwamnati da ƙungiyoyi ma su zaman kansu suna su ma sun taka rawar gani wajen samar da wuraren kulaa da lafiyar hankali da ilmantar da jama’a kan muhimmancin wannan ɓangare na lafiya. Hakannan ya kamata mutaane su rungumi juna su ƙaunace su kuma su fahimce su ka da su nuna ma su wariya ko ƙyaama ga ma su fama da wannan matsalar.

Kallo a wani lokutan mutane sukan shiga cikin matsala, ko cikin damuwa, su rasa me ke damunsu? Me yake musu daɗi? Wa’insuma har yana kai da su kashe kansu, domin damuwan da suke ciki. Amma mene ne mafita? Ya yakamata a shawo wannan matsalan? Lafiya ita ce komai, masu lafiyar ƙwaƙwalwa, ana buƙatan suma kaman lafiyar jiki ne, su je su nema likita domin su basu magani. Idan mutum beda lafiya, ko kuma yana jin ciwon damuwa, ko wata ciwo haka daya shafa ƙwaƙwalwansa da tunaninsa, ko kuma yana yawan firgici, bawai kawai ya zauna a gida ba, ya zata ba komai bane, ko kuma in yaje asibiti, zai zata ana mai kollon mahaukaci ko kuma wanda beda cikakken hankali sosai, shi ma yana bukatan kulawa sosai, kamar yadda ake bama kowa kulawa. Ya kamata mutum ya je asibiti ya nema magani, domin a bashi kikakken kulawa kuma asan mene ne matsalan, domin a shawo kan matsalan sosai. Mutum in yana cikin damuwa ko tunani kada ya zauna a gida, in ye magana da wani zai samu maslaha, kuma zai ji dadi sosai. Tabbas tunaninsa da hankalinsa yana gushewa lokacin da yake cikin damuwa, amma har idan ya tattauna da wani, ko kuma likita, likitan lafiyar ƙwaƙwalwa, zai samu waraka, za a bashi shawarwari sosai da magunguna, domin lafiyar ƙwaƙwalwa itama babban ciwo ne tana buƙatar taimako gaggawa ga masu lafiyar ƙwaƙwalwa, domin hata haddasa lar, haddasa larai tana iya yi, wa’insu suna iya faɗawa cikin rashin lafiya, wa’insu kuma hatta kashe kansu suke yi. Saboda haka mu nema taimakon lafiyar ƙwaƙwalwa, yana da matuƙar mahimmanci a garemu.

Diban ƙwayoyin cuuta acikin ruwa. Diban ƙwayoyin cututtuka acikin ruwa yana da matuƙar muhimmanci doomin tabbatar da tsabtataccen ruwa da mutaane ke sha da amfaani da shi a gida, gona da masana’antu. ƙwayoyin cututtuka kamar id, chole, salmonella da sauran babbakuna suna iya ʃiga cikin ruwa ta hanyoyi daban-daban kamar najasa, ɓarnar muhalli da rashin tsaftace batun ruwan sha. Muhimmanʧin dibar ƙwayoyin cuuta, na farko kariya ga lafiya, tsare-tsaren tsaftace ruwa, rage yaɗuwar cuuta. Hanyoyin dibar ƙwayoyin cuuta acikin ruwa, na farko sun haɗa da tattara samfuran ruwa, gwaje-gwaje a ɗakin gwaje-gwaje, baa da rahotanni. Matakan kare ruwa daga gurɓaatawa sun haɗa da yin tsafta a kusa da rijiyoyi da tafkuna, gujewa zubar da najasa da sharar gida a kusa da ruwa, amfaani da magungunan tsaftace ruwa kamar chloride, wayar da kan jama’a kan muhimmancin tsaftar muhalli, ruwa mai tsafta shi ne ginshiƙin lafiya, don haka dibar ƙwayoyin cututtuka yana da muhimmanci wurin kare rayuka da tabbatar da ingancin ruwa da ake amfaani.

ƙungiyoyin lafiyar mota. A ƙoƙarin inganta lafiya ga al’umma, musamman a yankun nan da basu da isashun cibiyoyin kiwon lafiya, ƙungiyoyin lafiyar mota, suna zama wata sabuwan hanya mai tasiri. A gudanarwar hamiltum, wannan sabon tsari yana bada dama damar kawo ayyukan kiwon lafiya kai tsaye ga jama’a, yana rage nisan tafiya da walhahalun da mutane ke fuskanta, wajen samun kula, da lafiya. Wadannan motocin masu kayan aikin likitan, suna bayar da sabis, kamar duban lafiyar jiki, da tantance cututtuka, alluran rigakafi da magunguna, kula da masu cututtuka na yau da kullum, kamar ciwon suga da hawan jini, bayar da shawarwari kan kiwon lafiya, da tsafta. Da wannan sabon tsarin ana sa ran rage yawaitan cutattuka, don cututtuka sun yawaita yanzu. Inganta kulawa ga marasa lafiya, da kuma baiwa mutane daman samun sabis na likita, ba sai mutum yasha wuya ba. Wannan sabon tsarin yana bama mutane daman ayyukan kiwon lafiya kai tsaye ga jama’a ma gabaki ɗaya, kuma yana rage nisan tafiya, da wahalhalun da mutane suke fuskanta lokacin da suke da rashin lafiya. Wannan tsarin yana da kyau sosai, don yana ragema mutane wahalhalu. s

Ƙananan motocin lafiya, hanya mai sauƙi wajen isar da kiwon lafiya. Ƙananan motocin lafiya sun zama wata babban hanyar kawo kiwaon lafiya kai tsaye ga al’umma, musamman a wuraren da bas u da isassun asibiti, ko wuraren kula da lafiya. Waɗannan motocin suna ɗauke da kayan aikin likta, da ma’aikatan lafiya waɗanda ke tafiya zuwa wurare da ake buƙatan taimako da kulawa marasa lafiya. Muhimmancin motocin lafiya, sun haɗa da isar da kiwon lafiya a wurare nisa, rage cinkoso a asibiti, kulawa ga rukunan jama’a na musamman. Ayyukan da Ƙananan motocin lafiya ke gudanarwa, yin gwaje-gwaje kamar hawan jinni, ciwon siga da cu da cu da cututtukan fata. Rigakafin cuta kamar Covid 19, zazzaɓi, cizon sauro, da ƙawl da ƙwalƙwalewa. Bayan magunguna da shawarwari kan kiwon lafiya da abinci mai gina jiki, wayar da kan jama’a a kan tsaftar muhalli da kula da lafiya. Tasirin ƙananan motan ciwon lafiya, waɗannan motoci suna taimakawa wajen rage yawan mutuwa saboda rashin samun kulawan lafiya a kan lokaci. Hakan nan suna ƙarfafa al’umma wajen gane muhimmancin kiwon lafiya da yin amfani da damar da ake da ita, on samun lafiya mai inganci. Kammalawa ƙananan motocin lafiya wata muhimmiya hanya ce da ke kawo sauƙi a fannin kiwon lafiya, musamman ga al’umma masu rauni, don haka yakamata gwamnati da ƙungiyoyi su cigaba da tallafawa. Wannan tsari don inganta rayuwar jama’a.

Abubuwan abinci da jiki yake buƙata don lafiya me kyau. Jiki yana buƙatan abubuwa masu mahinmanci domin ya kasance cikin ƙoshin lafiya waɗannan abubuwa suna taimakama jiki wajen samun kuzari da kuma ci gaba da gudanar da ayyuka na yau da kullum. Akwai abubuwa guda bakwai da jiki ke buƙata furotin, kabon diodiret, mat mat, an fat, bitamin, ma’adanai ruwa da faibo, furotin yana da mahinmanci saboda yana taimakawa wajen gina jiki da gyara sasan jiki da suka lalace, kabon haidiret shi kuma yana toshe kuzari ne shi kuma toshe kuzari na jiki yana bada makamashi ga tsokoki da kwakwalwa, mansat suna taimakawa wajen adana kuzari da kuma taimakawa wajen shan bitamin da jiki ke buƙata kaman bitamin, a da da bitamin kuma su suna da matuƙar mahinmanci wajen kula da lafiyar fata, idanu da kuma ƙara ƙarfin garkuwan jiki, ma’adanai kaman kalshiyom, ayon da magnijiyom suna taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki, haɓɓaka ƙashin jiki da samar da jini me kyau, ruwa kuwa yana taimaka ma jiki wajen kiyaye yanayin zafi samar da sinadarai da kuma inganta narkewan abinci. A ƙarshe faibi yana taimkawa wajen kula da lafiya na jiki, yana kuma tabbatar da cewa nakar da abinci tana tafiya lafiya yadda ya kamata don haka yana da mahinmanci a tabbata da samun waɗannan abubuwan masu muhinmanci a cikin abincin mu domin lafiyar jikin mu.